hot techniques work best to improve from the soil types in our area jama'a barkan mu da wannan lokaci sunana Ahmad wanda zaiyi fassara izuwa hausa wato da fari gwada karfin irin waken um suya danyin noman zamani a yanki na yana da kyau manomi ya tabbatar kafin ya kai ga shuka irin waken suya ya tabbatar ya jarraba irin domin ta hanyar hakan ne zai iya gane ko irin da zai amfani dashi mai kyau ne ko kuma mara kyau ne, idan yasa mu kashi tamanin da biyar cikin dari na irin daya shuka sunyi tsi tsiro to mai kyau ne manomi zai iya shuka wannan irin yadda manomi zai iya ganewa cewa irinsa mai kyau ne kuwa shine ya debi iri akalla guda dari hudu sai ya kasasu gida hudu ya shuka a wajan daya tana da domin gwajin iri inda zai um kasa wuri zuwa gida hudu ya shuka ko wanne iri dari wato kwano dari a waje daban sai um shuka ko wanne iri ta hanyar bada tazararsa sentimeter goma a tsakani ya tabbatar yana zubi ishasshan ruwa um safiya da maraice wato da yamma kenan manomi kan iya fara kirga iri da yay tsiro daga kwana biyar zuwa kwana goma daga nan in yasa mu tsiro dari uku da ishirin ko sama da haka wanda ya kai kashi tamanin cikin dari um kenan kasama da haka ko sama da haka zai iya shuka wannan iri tare da kyakyawar fatan samun amfani mai yawa, tufatar da iri taya ya manomi zai tufatar da iri da fari sai ya bi wannan hanya yana da kyau ga kowanne manomi um wajan shuka ya tabbatar kafin ya kai ga shuka um irinsa ya tufar dashi da magunguna cututtuka da kuma kwari manomi kan iya amfani dasa um sanannan maganin nan a duk jaka daya wato sechet um a cakude shi acikin iri daya kai kila takwas kafin shuka domin samun kariya daga cututtuka dake addabar waken suya a cikin gona, yadda ake shuka waken suya ko kuma wani amfanin noma tazarar daya kamata manomi su bari manomi kan iya shuka ta hanyar yin amfani da hannu ko kuma abin shuka manomi ya shuka waken suya guda uku ko kuma wani abun shuka zuwa hudu a kowanne rami kana ya bada tazarar sentimeter saba'in da biyar a kowacce da kuma sentimeter goma a tsaye amma ga irin waken suya ko wane abu makamancin haka da yake shukawa mara dogon zango manomi kan iya shukashi ta hanyar barin tazarar sentimeter hamshin a kwace da kuma senti meter [cs[ biyar a tsaye saboda kasance wa jindadin tazarar mai kunce ba kamar

Jama’a barka da wannan lokaci kaman dai kullun suna na Ahmad kuma zan yi bayani da Hausa yanda za ka bi don kare shukar ka daga zaizayar ƙasa da kuma magunguna da za ka bi, da farko ma mece ce zaizayar ƙasa me ake kira zaizayar ƙasa? Zaizayar ƙasa a wuraren shuke-shuke da gine-gine ba ta da bambanci da zaizayar ƙasa a gefen tsaunuka ko bakin kogi, lokacin da aka yi ruwan sama ruwa yana haifar da zubar da ruwa kodayake zaizayar ƙasa tsari ne na dabi’u amma a hankali yana canzawa akan ƙasa, ayyukan gini ko shuka na iya ƙara yawan zaizayar ƙasa yayin da adadin zaizayar ƙasa ya ƙaru yanayin wuri yana canzawa kuma digan ruwa a cikin zai shafi yankin da ke kusa da wurin. Nau’in zaizayar ƙasa don mafi kyawun koyo, muhimmancin masana’anta na ya kamata ku fahimci na’uka da ire-iren zaizayar ƙasa, ita ce hanyar kawar da laka daga ƙasa ta hanyoyi daban-daban idan ba tare da kariyar baƙar fata mare saka ba yana iya faruwa da ƙarin ruwa ko iska, yawan zaizayar ƙasa na faruwa akan busassun saman yashi, misali ne na zaizayar iska da ƙarfi ta ɗauki wani ƙasa ta ajiye a wani wuri. Duk wani wuri da iska ta rushe zai iya shafan shi ta hanyan zaizayan ruwa, yana faruwa ne lokacin da ruwa ya kwashe saman ciyayi, datti ko sauran abun rufe ƙasa. Ruwa zai ratsa cikin ramuka da ya samar idan zaizayan ƙasa ta faru na dogon lokaci za ta samar da wata babban hanya, wannan yana sa faɗin ƙasa ya ragu da muhallin su kuma a ƙarshe ya kai wani wuri daban don haka ya kamata kamfanonin shuka da gine-gine su samar da tsare-tsare na zaizayar ƙasa ya kamata a yi amfani da masanaanta na bakar fata don wuraren shuke-shuke da gine-gine, tushen shirye-shiryen zaizayawa layin farko na tsaro shi ne sarraf zaizayan ƙasa na da muhimmanci. Shirin shi ne a riƙe ƙasa a wurin ginin hanya na ɗaya da za a magance zaizayan ƙasa ita ce yin amfani da abun rufe fuska kaman masananta na baƙar fata don ruwan sama faɗowa ƙasa mare kyau iyakance kawar da ciyayi farawa ne mai kyau kamar yadda.

Are women allowed to own a land or to own a farmland in your area, explain the extent to which these applies why it does not apply in your cultural locality? Jama’a asalamu alaikum, mai magana Ahmad Isa Barde, kamar kullum zan yi fassara ga zuwa yaren Hausa. Shin mata za su iya mallakan fili ko gurin noma a gurin da nake ko a ɓangaren da nake? Sannan kuma zuwa tsawon wane lokaci hakan za ta faru, sannan kuma hakan ya dace a al’adan can ko a al’adan da nake? Da farko dai su waye mata? Mata, mata, mata su wani halitta ne da Allah ya halicce su masu rauni da kulawa da sa ido akan abubuwan da suka shafi kulawa na cikin gida da waje. Mace za ta iya mallakan fili ko gurin noma a ɓangaren da nike amma ba kasafai ba ko ince ba su da yawa kuma za ta iya mallaka ne ta hanyar gadan shi ko kuma siya da kuɗin ta. Sannan za ta iya sarrafa wannan gurin noma ko fili ta yi noma sannan ta samu abin da take so, wato tun daga shuka har izuwa girbi a fitar da shi a samu abin da ake so, a ci na ci, sannan a ajiye na ajiyewa, sannan a siyar da na siyarwa. Hakan yana taimaka ma mutanen da take sannan kuma da gwamnati gaba ɗaya. Mace mai noma tan aba da gagarumin gudummawa a ɓangaren noma sabida samar da wadataccen abinci ko kuma abin da take shukawa ko sarrafawa a wannan yankin da take. So, mata suna ba da gudummawa sosai a ɓangaren nan, musamman in sun mallaka wato gona ko kuma fili, ta inda za su yi wannan abin ba tare da fuskantan ƙalubale masu yawa ba, ƙalubale kaman gurin biyan kuɗin noma da gurin biyan kuɗin ma’aikata da samar taki, ka ga in suka mallaka za su samu sauƙi sosai don gudanar da aikin yau zu da gobe.

do you think the use of nutrient reach variety will improve the treat to food security in your area explain why or why not jama'a barkan mu da wannan lokaci me magana Ahmad Isa wato me fassara izuwa yaren hausa we shi kuna tunani amfani da nau'ikan abubuwan da zasu ƙara amfanin gona ko kuma a abinci yana da kyau a ɓangarenda nake idan yana da kyau me yasa idan ma bashi da kyau to me yasa wato da fari de amfani da wato nau'ika ko sinadarin ƙarfafa noma ko kuma kayan abinci yana da matuƙar amfani musammam a gurin kiyaye ma abun da aka noma wato in ana ƙara samun ƙarfi da kyawu na abinda aka noma dashi kanshi um noma sannan kuma yana samar da lafiyar shuka da kuma gurin amfani dashi mutane yana ƙara musu lafiya na wato ɓangaren vitamins minerals da dai sauransu yana ƙara lafiyan jiki kyan fata se gujewa kamuwa da ƙananan cututtuka tun daga gurun noma to amfani da wannan sinadari ko nau'in abinda za'a sa a shuka yana da matuƙar amfani don kiyaye wa da kuma yara da mata da kuma tsufaffi gurin kamuwa da cututtuka kaman su koshoko da kuma rikice wan wato gudawa to amfani dashi yana matuƙar um amfani da kuma kiyaye lafiya da kuma tsaron abinci da abinda aka sarrafa tin daga gurin shuka har izuwa cirewa yinamfani dashi wannan sinadari yananda amfani um matuƙa ga a nau'ikan shukukin da muke yi da kuma abincin da muke ci yana ƙara ma jikin mu lafiyar mu da dai sauransu lafiya sosai ga amfani dashi yana da matuƙar kyau sosai dan muma ɓangaren da muke muna amfani dashi dan kiyaye lafiyarmu da sauransu

describe any training programme that you've attented and benefited from kamar dai kullun dai mai magana i zuwa fassara i zuwa yaren hausa a ma isa inkiya barde zan yi bayani akan wani training ko kuma wata gunadarwa da na taba attending kuma na amfana dashi da farko dai a matsayina na mai nemna sani mai koya in ce kuma mai koyarwa na halasata tarurruka daban daban musamman ɓangaren noma da kuma ƙarawa juna sani da haduwa da manya manyan da kwarararru a ɓangare daban daban tun daga na noma da kuma a karatuttuka musamman akwai guraren da na je dan bunkasa harkar noma da kuma sani ana kiran shi ahh agro agro programme ahh agricultural for all wannan ahh tarin da ake tayi an kara wayar wa mutane da kai gurin sanin mahimmancin noma da dogaro tayi da kuma abinda ake samu wato alherin da ake samu a ɓangaren noman shi kan shi so an kwararru sun wayar da kai tun daga abinda zaka shuka gurin da zaka shuka mai ya dace ka shuka a gurin nau'ikan abubuwa dabn daban da bai kamata ka shuka ba ahh da kuma irin sinadaran abu buwan da ya kamata ka shuka so nayi ƙo ƙari nayi mafani da wannan ilimi na wayar na wayarwa daga gurin kwararru kuma nayi amfani dashi naji dadin shi dan na samu alheri na samu maf ita har na taimaka ma wasu ma a kan tsaikon da suka samu a guraren noman su da shukan su da kuma rashin samun it wadatattun kayan aiki da guri da kuma abunda aka shuka ko ake shuka wa wato ahh iri na noma hakan ya taimka mana muka bude wata 'yar ƙaraman wato ƙungiya dan taimaka wa juna da kuma sauran wasu ma manomo masu taso wa dan ganin sun guje ma irin matsalan da muka fada a baya hakan kuma sun ji dadi kuma yanzu ahh mun samu cigaba da kuma kuma yanzu abunda nake so gwannati ta shigo ciki sosai cikin al amarin dan taimaka mana mu kai inda dan idan ya kamata dan wadatar da abinci da kuma sha'anin harkar noma baki daya

Do you think these will influence food security positively briefly explain eh, a tunani na, a ra'ayi na, hakan ze samar da tsaro a fannin wato ze bada gagarumin tsaro a fannin wato noma a da kuma asare-asare da rashin tsaro a gurin noma da ma abinci bakiɗaya kowa da irin tunanin shi da baiwan shi da Allah ya hore masa wani zaka ga ya ƙirƙira wata basira dan samar da wata maslaha da ta daɗe tana addaban yanki ko ƙasar da yake so tunani ne mai kyau dan shigo a wannan abu tun a zango na farko dan taimaka ma ƙasa bakiɗaya da kuma mutanen da yake cikin yanki shigowa da hakan zaka ga mutane suna tunani masu kyau ba zasu samu gurɓacewan tunani ba da kuma haɗuwa da gurɓatattun abokai a hakan ma ya jawo a Nigeria a kuma Arewa maso Gabas musamman yanki na Barno da suka samu matsalolin rashin tsaro da kuma yaƙe-yaƙe na boro-haram da hakan ya bada gudummawa na rashin samun wadataccen kwanciyan hankali da kuma canza wurare da kuma ɓannatar da manya-manyan dukiyoyi da kuma ƙasar noma da dukiyoyi da kuma rayuka ma bakiɗaya so hakan in aka shigar da shi yara zasu taso da kyakkyawan tunani babu wani gurɓacewan tunani balle su haɗu da wasu ƙungiya ko abubuwar gurɓatattun abokai su shigo musu da wannan tunani kasantuwar samun wannan ilimi a mataki na farko haka zai sa an samu ƙarancin duk irin waƴannan a a yaƙe-yaƙe da kuma rashin wazuwar a zaman lafiya a yankin Arewa maso Gabas da kuma ƙasa bakiɗaya indai gwamnati zata ɗauka matakin da ya dace dan shigo da wannan al'amari abin alfahari ne saboda za'a samu mafita da kuma samun rashin a da kuma samun tsaron da yakamata musamman a kuma a ɓangaren da abin yafi ƙamari musamman a ƙauyuka da kuma maƙotan su hakan nan.

What Modern types of farming practices are adopted in your area to grow rice, millet, maize etc [c]. ah Jama'a barkan mu da wannan lokaci mai fassara Izuwa yaren Hausa a koda yaushe mai suna Ahmad Isa inkiya Barde, wato zan yi fassara a kan cewa wani irin hanya ne ah ko wani irin hanya ne ake bi dun yin noma a bangaren da nake noma da ya shafi kaman nomar shinkafa da dawa da kuma masara. Da fari dai in noma kaman irin noman shinkafa da gero da masara yasha bamban yadda za ka shuka ahh shinkafa daban da yadda za ka shuka sauran abin shuka kaman gero da masara. Da fari dai in zaka fara shuka a yankin da muke na arewacin Nigeria ah mostly sai ka samu kasa mai danshi ko kuma gurin da akwai enough ruwa sosai ah sannan kuma za ka je ka share ka fesa magani sannan ka zo ka sa irin ah shi shinkafan da za ka shuka. bayan ka saka iri sannan bayan sati biyu ka dawo ka yi feshi na magunguna da kuma ciyayi ka ciro na ciyayi, bayan wasu lokaci in ta fara ah alamu buƙatar taki sai ka zo ka kara mata taki ka sa mata taki, zuwa wata uku wata hudu da yardar Allah in dai ka bata taki yadda ya kamata ah kuma ka bata kulawa da cire kwarurruka da abin da yake kashe shuka toh in sha Allahu za a samu yabanya mai kyau. Yadda za ka yi shukan masara daban da yadda za ka yi shukan shinkafa. Ita masara idan za ka shuka ta bayan ka samu gurin da be kai danshin ruwa ba, ah kama na masara ahh kama na shinkafa [ah[ bayan kayi gyare gyare ka ciccire ciyayi ka yi feshi ka zo ka saka iri so bayan sati biyu tana buƙatan taki ita tana buƙatan taki sosai in za ka yi noman masara fiye da yadda ahh shinkafa take buƙata, ah masara na buƙatan taki sosai saboda in ta samu taki me kyau, toh shukarka za ta yi yabanya za a samu iri da amfanin gona mai kyau sosai sosai.

what modern types of farming Practices are adopted in our area to grow tormatoes vegitables potato Kamar kullum dai ina ma kowa fatan alheri mai magana a kodayaushe Ahmad Isah inkiya barda mai fassara i zuwa yaren Hausa. wato wane hanya ake bi don yin noma a yankin da nike noma kamar irin noma tumatur da kuma alayyaho ko kayan gwari da kuma dankali to hanyar da ake bi don yin wa'innan noma a yankin da nike Noma duk a kowane lokaci da za ka iya yi noma a cikin rani ne ko kuma damina. sabidda a kwai sauƙi kuma ana samun alheri sosai sosai. sauƙi a gurin duk bayan sati biyu sati uku ko wata ɗaya za ka iya cirewa sannan ka siyar da shi ka samu riba sannan ka ƙara shuka wani so hakan na jawo samuwar kuɗi a hannun irin waɗannan manoma sosai yana rage ƙarancin a cunkoso na kasuwancin wato ita wannan noma na rani ko kuma na tumatur da kayan lambu ko kuma in ce kayan gwari irin wannan noma ana kiran shi kayan gwari kasantuwar abubuwan da ake nomawa ba su ba sa daɗewa musamman in suka ji zafi fi ko kuma ta kura da makamantan haka. ba sa ɗaukar lokaci kafin nan hanyar da ake bi a shuka irin wannan noma za ka iya shuka abu misali za ka iya shuka shinkafa ko masara ko kuma dankali sannan a gefe ko kuma a tsakiya sannan ka ɗauko wannan irin tumatur ɗin ko kayan gwarin ke nan tumatur ko karas ko kuma wani abu makamancin haka sai ka shuka kuma za ka samu alheri sosai sosai irin wannan noma kamar yadda na faɗa yana yawo arziƙi ya jawo ci gaba a yankin da ake irin wannan noma don ana yawan amfani da su musamman mutanen da a suke kamuwa da waɗansu cututtuka ko rashin lafiuya da ya kamata ake yin amfani da irin waɗannan nau'ikan abinci don samun sauƙi da lafiya

To waht extent would you say the modern method are superior to the traditional practices. Explain. Jama'a assalamu alaikum, kamar kullum dai mai magana Ahmad Isah--inkiya Barde. fassara ko magana i zuwa yaren Hausa. Wato um ta wane hanya zan yi bayani a kan cewa hanyan zamani da kuma hanyan gargajiya, wanne ne ya fi kuma ya kamata a yi amfani da shi? Kamar kullum dai, don fahimta da samun gamsasshun hujjoji, ina bayani a kan dukkansu biyu sannan mu ɗauka, sannan a ra'ayina in faɗi cewa wanne ne ya fi um Na farko dai bari mu ɗauki hanyan gargajiya Hanyan gargajiya kaman yadda na faɗa a baya ko yana daga cikin abin da na faɗa a baya, um hanyan gargajiya yana buƙatan ko yana ɗaukan lokaci, sannan yana ɗaukan mutane da yawa kafin a gama aikin. Sannan kuma yana ɗaukan lokaci da kuma um um da kuma um wato abubuwan hidima kaman kashe kuɗi da sauransu um Sannan kuma harkan gargajiya yana ƙarko sosai kuma ana samun alheri amma kuma in ka haɗa shi da zamani, za ka ga akwai bambanci. Hanyan zamani yana rage cunkoso sannan kuma yana samar da ƙarancin lokaci. Aikin da za ka yi shi a awa biyar ko a kwana biyar za ka iya yin shi a awa ɗaya da kayayyakin zamani wanda aka shigo da su don yin aiki da buƙasa noma da tattalin arziki um Duba da irin waƴannan abubuwa um na ci gaba zamani um a shawarce ko kuma a ra'ayina, hanyan zamani ya fi duba da kuma yawan aikin da za ka yi, yawan alherin da za ka yi da kuma ƙarancin lokacin da za ka ɗauka da kuma ƙarancin kashe kuɗɗi ko kuma abubuwan aiki da za ka yi. Ba kamar na hanyan gargajiya ba. Duba da irin wannan abubuwa yana ra'ayin cewa hanyan zamani ya fi a ba da muhimmanci um game da harkan gargajiya.

Word modern types of farming practices i idopt it in your area to grow Toba groups as yam /kasava etc kamar kullum dai me magana Ahmad Isah inkiya barde um me fassara ko magana izuwa yare na hausa wato wani haya a kebi dan yin noma da ya shafi a noma kaman irin noma doya da kuma rogo noman doya da noman rogo um kasan tuwar ni ɗan arewacin Naijeriya kuma ɗan gari na kaduna yankin da muke munfi bada ƙarfi a irin gurun shukan um shinkafa masara dankalin hausa da kayan gwari amma kudancin kaduna wato inda nike sufi bada ƙarfi gurun irin wa waɗannan shuka na um doya da kuma rogo da abin da yayi kama da haka um duba da irin wannan shuka ko noma nomane da yakamata ko yazama dole mutun se yayi haƙuri sabadda noman doya yana ɗaukan lokaci akalla wani yana ɗaukan shekara ɗaya aƙasa wani yakan ɗauki wata takwas ko makamancin haka yadanganta da irin um noma dakuma iri da kuma ƙasan da ta ɗauka wannan noman noman ne da take buƙatan ƙasa me karfi sosai ƙasan da ta ba irin ƙasan da zakayi noma irin na shin kafa ba ko masara so hakan na bada um gudun mawa kasan tuwar kowana manomi ko ince yawancin ko wani manomi yana buƙatan um alheri ko kuma abun da ya noma acikin ƙanƙanin lokaci dan yasamu ya fani da wani na rayuwar yau da gobe ya ɗauka ɗawainiyar iyalin shi da kanshi dama um cikin mutanan da yakeda kuma al umma ko kuma ƙasa baki ɗaya a shiyasa ba ko wanna mutun bane yake iya jurewa yayi wannan noma sun fi so suyi noman da shafi irin na shinkafa ba da masara da kuma saura noma irin na kayan gwari wanda basu ɗaukan wani dogon zango akan irin wannan noman to ni a yankin da nake munfi bada ƙarfi fi a irin waɗannan noma ba irin noma na doyaba ko kuma ah rogo munayi amma dai gaskiya ba a da yawa

To what extent will you see the modern method as period to the traditional practices? Explain. Kamar kulun dai muyi magana Ahmad Isa inkiya Barde. wato me fassara ko maga izuwa yare ko kuma harshen Hausa uhh shin uhh zan banbance tsakanin hanyan zamani da hanyan gargajiya wanne ya kamata a yi anfani dashi uhhh kamar yadda na fada a baya zan kara fada wato hanyan zamani zamani yazo da abubuwan mamaki, da cigaba, wani ma wanda hankali a zahiri ba zai dauka ba sai ka ganshi a zahiri uhh zamani yazo da abubuwan da suke fie da tunanin mutane. Zamani ya zo da sabon salo dadabaru kala kala dabarun nan ya hada da saukakawa wurin aiki tare da anfani da uhh inginan aiki dan samin sauki da kuma samar da karancin ma`aikata wanda zasuyi aki da kuma karancin lokaci. Kamar dai yadda na fad in zaka yi aiki a cikin kwna biyar ne in ka samu uhh machine ko kuma kayayakin zamani na noma na zamani za su karanta maka aikni da zaka yi shi a kwana biyar ko yi shi a awa biyar ko awa biu ko kasa da haka. To hakan yana ba da dama na samun takai takiata kashe kudi da kuma saurin aiki da kuma yin aikin da mutan ba lallai mutun zai iya shi ba a waddan lokacin, ko wadan ranaku ko kwanaki. So, irin waddan nan dalilai na zamani da kuma uhh dalilai na uhh wato gargajiya duka hanya ne mai kau. Amma duba da cigaba zakaga gargajia mutane da yawwa sun barta andawo zamani In ksga mutun na anfani da hanyar garajiya wanda baida iko ko kuma bai samu daman yin anfai da harka zamani ba to bashi da wani dalili ba fashe yayi dan samar tsira da kuma biyan bukata da uhh cigaba da rawuya mai dorewa, saboda abun da aka gada ne daga iyaye da kakanni. Amma a ra`ayi a shawarce uhh anfani da hanyar zamani ya fi akan kayi anfani da hanyar gargajiya wato na iayaye da kakanni

To what extent will you see much more better than the traditional practice. kamar kullun de mai magana Ahmad Isa inkiya barde um to me jawabi ko passara ko magana izuwa yare na hausa wato um ta wani hanya ne yakamata ko kuma yafi dacewa ayi ampani dashi ko kuma a rinƙa ampani dashi don buƙatar yau da kullum shine hanya ce hanya za hanya ce ta zamani ko kuma hanya ne na gargajiya to zanyi jawabi kamar de kullun de um kana tafiya akace in kazo gari kaga mutane da bindi kaima ka rataya ka sa ka cigaba da tapiya wannan na nufin cewa duk abinda kaga zamani tazo dashi kaima kaje ko ka nemi ilimi akan shi um ka cigaba ko kuma ka nema sani um in ba haka ba sai a bakka a baya sannan kuma kaga ana cinikayya ana samun riba ana samun chanjin rayuwa da wurare kai kuma kana nan a baya sabidda mene ka bar zamani kuma baka bin shi wa'inda suka bibbi zamani kuma suke ampani da kayan zamani suna samun sauƙi suna samun cikakken lokaci dan gurin kasuwanci da fitar da abinda sukeyi suna um gamsar da mutanen da suke siye da siyarwa ko suke huɗɗa dasu a wannan ɓangaren su ampani da hanyan zamani ko kuma kayan zamani yafi ace ka cigaba da ampani da hanyan gargajiya um hanyan gargajiya ba wai ana kushe ta bane gaba ɗaya tana da kyau itama sosai amma in ka duba in zaka cigaba da ampani da hanyan gargajiya zaka samu ɓaci ba ɓacewan um lokaci sannan koyaushe zaka rinƙa ampani da um ƙarpin ta da kuma mutane dayawa idan kuma in ka debo mutane dayawa kuma ga kuma a haka ba wasu kuɗaɗe dayawa so in ka bi hanyan zamani duk sauƙi ne suka kawo don guje ma wancan abubuwan um zaka ga han in kabi hanayn zamani zaka kashe kuɗi kasan kaɗan kuma zaka samu alheri dayawa toh ina me bada shawara ba ma a ra'ayina ba cewa hanyan zamani tafi ka cigaba da bin hanayan gargajiya koyaushe ka rinƙa sabanta yanayi da sabanta tinaninka kan abubuwan cigaba ka kawo ma yankin da kake da um ƙasan da kake baki ɗaya sai ayi alpahari da kai a duniya.

What modern animal husbandry practices are adopted in your area to raise ( Waɗanne hanyoyin zamani ake amfani da su a yankinku wajen kiwon kaj) fish and rabbit (kifi da zomo) Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mai magana Ahmad Isa inkiya Barde watau mai fassara ko jawabi ko magana i zuwa yaren hausa watau wani matakai ko hanyoyi ake bi don gurin kiwon um kaji, kifi d kuma ɓera um Da farko dai bari mu fara bayani akan ma kaji menene kaji? wasu irin kaji ake kiwo? Da farko da kaji dai um sun kasu kashi kusan guda uku zuwa biyu akwai na gida, akwai kajin bature, akwai kaji masu ƙwai akwai kuma um masu girma dukkan su ana kiwata su kawai bambanci gun kiwata su abu kaɗan ne um da farko dai kiwon kajj da yana da kyau sosai amma yana buƙatan haƙuri da taka tsan-tsan da tsafta suna buƙatan kulawa sosai matuƙa um rashin kulawa yakan haifar da asara da kuma rashe-rashe da mutuwan su kajin baki ɗaya um kulawa da abinda ya shafi abinci, tsafta da basu abinci a kai a kwai da kuma magunguna yakan samar da abunda ake so. Rashin hakan kuwa yakan jawo gagarumara asara na rashi da kuma asarar dukiya ko mutuwan kajin baki ɗaya um kaji suna suna da mahimmanci sosai kiwonsu saboda ana samun masu ƙwai ko kuma ƙwai ana amfani da su a siyar da su a samu abunda ake so Sannan kiwon wauat kifi yana da matuƙar amfani sosai duba da yandakiwon shi ana samu alheri kuma kaman yada na faɗa yana buƙatan kulawa lokaci da tsafta in za ayi kiwon kifi na farko sai an samu wadatanccen guri wadatacen ruwa da kuma magunguna um suna buƙatar iska sannan suna buƙatan a riƙa canza musu ruwa duk bayan lokaci sannan a sa musu abinci da magani kiwon kifi yan samar da abubuwan da ake so sosai na buƙatar more reyuwa da kuma yau da kullum A kasuwanni ana gogoriya gurin neman halitta don amfanuwan yau da kullum ta harkar abinci da kuma sana'a.

'To what extet will you say (A wace ƙima za ka/ki ce) such modern practices are better than the traditional practices" ( waɗannan hanyoyin zamani sun fi na gargajiya) Explain (Yi bayani) Jama'a barkanmu da wannan lokaci kamar kullum mai magana Ahmad Isa inkiya Barde watau mai jawani ko magana ko fassara i zuwa yaren hausa watau um ta yaya zanyi bayani a kan cewa hanyoyin da ake bi don yin wannan? watau hanyan zamani da kuma hanyan gargajiya wanne ya fi To a ra'ayi na um dole a koda yaushe nakan bambanta watau um hanyan zamani da kuma na gargajiya duba da hanyan cigaba da aka samu da kuma maganan hausawa da suke cewa idan ka shiga gari ka ga kowa da bindi, kai ma ka ɗauko da rataya kawai ka cigaba da tafya Abun nufi shine idan kaje ka ga kko kuma ka ga sabon abu ya zo ko na zamani ko na ilimi, kaima kayi ƙoƙari ka koye shi ko ka nemi sani ko ilimi a kan abun don akasin hakan ko rashin yin hakan yakan ja a bar ka a baya sannan kuma a ƙi tafiya da kai a zamanance Wannan abubuwa na zamani na ilimi da cigaba da kuma um abubuwan aiki watau mashin yakan sauƙaƙawa gurin taƙaita lokaci da kuma ma'aikata da kuma cimma um ayyukan da ake so a lokacin da ya kamata aikin da mutane dayawa za su yi mutane kaman ɗari ko hamshin to amfani da wannan mashin ɗin ko kuma ilimin zamani yakan sauƙaƙawa a cikin kwanaki kaɗan ko kuma awanni kaɗan um bin zamani yana da kyau sosai duba da samun damarmaki a ƙasa da ma duniya baki ɗaya yi da kai ya fi ace an ƙi yi da kai to riƙe wancan hanya ta gargajiya ba wai bata da kyau ba tana da kyau amma dai abun da zamu duba cewa baza mu samu um buƙata ba a lokacin da ya kamata, misali idan ana buƙatan abu dayawa a ƙanƙanin lokaci to kace sai ka jira wa'innan mutane sunyi to mutane nawa zasu yi dayawa za kayi asaran kuɗaɗe zaka kashe kuɗaɗe sannan riban da zaka samu ba wani riba bane duba da cewa yawancin riban ka kashe shi a gurin biyan ma'aikata ko samar da wani abu irin haka bin zamani yana ƙara taƙaita irin wannan wa'innan abubuwa da samun kuma gagarumin riba.

Write in your language (Rubuta a harshenka) names of technological equipments (sunayen kayan aiki na zamani) commonly used in crop or animal farming (da ake amfani da su a noman amfanin gona ko kiwon dabbobi) in your area (a yankin ku)? Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar kullum dai mai magana Ahmad Isa inkiya Barde watau mai jawabi ko magana ko fassara akan harshen hausa bisa fahimta um watau samar da wasu hanyoyi ko kuma sunayen mashin da ake amfani da su a harkan noma yau da kulllum a inda nake idan na sani Duba da zamani an samu abubuwan cigaba matuƙa gaya sosai don gurin kawowa da sauƙaƙa ayyuka na yau da kullum wa'innan abubuwa sun haɗa da watau manyan motoci na yin huɗa da kuma magunguna? tare da kuma wata na'ura da take duba ingancin ƙasa da shuke-shuken da ya kamata ayi a gurin da tanajin irin iri da za a shuka da kuma um abunda za a shuka a gurin wa'innan ko abubuwa da na faɗa sun haɗa da su manjagara don um don kula da guri um sannan sun haɗa da su um watau abubuwa dai dayawa. Sannan a fannin noma kenan don buƙatuwa da amfani da shi yau da kullum um a fannin shima kula da dabbobi abubuwan da ake amfani da shi sun haɗa da ruwan

What dry season feeding strategies are best adopted for livestock in your area Kamar kullum dai mai magana Ahmad Isa inkiya Barde to mai fassara, magana ko jawabi i zuwa yare na hasua watau wani wani yanayi ne ko hanya ake bi don um ci a gurin kula da dabbobi sa yankin da nake watau wani yanayi ne ko hanya ake bidon kiwata wa'innan dabbobi ko ciyar da su? watau a irin wannan lokaci lokaci ne da lokacin zafi lokaci ne mai haɗari a gurin kiwo lokaci ne na taka tsan-tsan lokaci ne na kulawa idan ka gaza yin wannan abubuwa guda uku zzai iya jawo maka gagarumin asara um tare da tashin hankali da rashin nutsuwa amma kula da kiyaye wannan abun ana samun alheri sosai a kiwon a wannan yanayi wannan yanayi yanayi ne na zafi yawancin dabbobi kai har ma mutane ba kowa ke ta'ammuli da wannan zafi ba duba da yanayin temperature na wannan lokaci da kamuwa da cututtuka manya da ƙanana to rashin kulawa na kawo gagaruman cututtuka? masu bibiyan juna da kuma asaran rayuka abunda ake shukawa da kuma dabbobin baki daya hanyoyin da ake bi don kula da wa'innan abubuwan sun haɗa da um kula da dabbobin share musu guri watau tsaftace musu shi kula da maganinsu kula da abincinsu kula da haske da kuma yanayin wannan gurin idan zafi yayi yawa a gyara musu idan kuma zafi yayi musu wanan sai a sauƙaƙa hakan na sa a samu dacewa da abunda ake kulawa a wannan lokacin rashin yin hakan yakan jawo kaman yadda na faɗa taƙaituwa da kuma asara sosai sosai

What is the best timing for planning variuis crops types in your area Jama'a barkanmu da wannan lokaci ni ne mai magana dai kamar kullum Ahamd isa inkiya Barde watau mai fassara jawabi i zuwa yare na hausa? Watau menene mafi kyau lokaci da ya kamata ayi shika? a yankin da nake? watau dukkanin lokaci yana da kyau ayi shuka a yankin da nake amma duba da yanayin da kowa ya fi raja'a ko yafi kyau ko ya fi dacewa ayi shuka shine damina duba da samun wadataccen ruwa da da iska da abunda noman take buƙata a hakan kowa ya fi raja'a kuma ya fi ra'ayi kuma ya fi so yayi shuka a wannan lokaci musamman shukan da ya shafi shukan da take son ruwa sosai sosai musamman irin shukan da ta shafi kan shinkafa ne kan dawa ne shukan masara ne da shukan dankali da ma shukan kayan gwari baki ɗaya dukkan manoma suna ƙoƙari don ganin sun saita wannan lokaci yadda ya kamata doncin riban wannan lokaci ko kuma yanayi na damina don samun biyan buƙata watau suyi shiri mai kyau don shiga cikin shi su iske shi yadda ya kamata a wannan lokaci ana samun gagarumin arziki da kuma biyan buƙata da yardar Allah duba da yanayin da zaka gyara guri ka sa magani ka duba a wannan lokacin ma sai ka tsaya ka duba kayi tunani kayi hange wani irin shuka ma ya kamata kayi. Akwai shukan da bata buƙatan wannan ruwa sosai in ruwa yayi mata yawa sai a samu matsala. Akwai kuma wanda take buƙatan ruwa ɗin kamar yadda na faɗa irinsu shinkafa don ita in bata samu ruwa ba yadda ya kamata sai ta samu matsala, tafi buƙatan ma ruwa sosai akan taki ba kamar irin shukan masara ba Shukan masara kuma ta fi buƙatan taki sosai in ka sa mata taki sosai zaka samu biyan buƙata sosai zaka samu yalwar um shuka da kuma biyan buƙata sosai sosai.

How do farmers prepare for harmattan and drought in your locality? Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mai magana a koda yaushe Ahmad Isa inkiya Barde watau mai jawabi, fassara zuwa yare na hausa watau ta yaya manoma suke shiri don shiga yanaui na sanyi da kuma ziziyar ƙasa ko kuma gurɓacewa n yanayi a yankin da nake watau manoma suna duba wannan lokaci na sanyi don shiri da shiga lokacin ta hanyan da ya kamata kuma ya dace duba da fara tunanin me ya kamata su shuka, wani iri ya kamata su siyo su saka sannan wani irin shuke-shuke ya kamata su yi rashin tunani da duba lokaci haka na sawo su samu matsala da tasgaro tun fara aikin da shiga shirin da shiga shiri cikin wannan lokaci na sanyi yana kawo matsaloli da dama ga manoma ita wannan yanayi na sanyi sosai yanayi na takura ga ga mutane da kuma abunda aka shuka duba da abunda ake shukawa wasu da yawansu suna buƙatan irin wannan yanayi to dole ya kamata ace um manoma sunyi ƙoƙari sun duba su gani me ya kamata su noma a daidai wannan lokaci manoma suna ƙoƙari don bunƙasa kawunan su da samar ma kawunan su ilimi da kuma haɗa wata gagarumin ƙungiya don wayar ma juna da don wayar ma juna da kai sannan gwamnati na haɗa musu wata ƙwarya-ƙwaryan tunani ko kuma training don fahimtar wani irin shuka ya kamata su yi a wannan lokaci don samun biyan buƙata a yau da kullum da kuma samun damarmaki daga gwamnati da kuma duniya baki ɗaya rashin samun wannan tunani da zasu shiga wannan yanayi yakan jawo matsala da asara abunda aka shuka tun kafin ma a shuka don guje ma hakan ya kamata ace an fahimta yanayin meya kamata a shuka da me ya kamata kada a shuka don samun biyan buƙata a cikin harkan noma na yau da kullum.